Suuraa kanarratti waani nu arginu gosoota dhugaatii alkoolii garaa garaati. Dhugaatiin kun dhala namaaf in fayyadamoo in miidha?

Suuraan kana irratti kan nu arginu namoota baay'ee alaabaa qabatanii, hiriiranii, deemaa jiranidha. Alaabaan isaan qabatan alaabaa biyya kamii ibsa?

Suuraa kanarratti wan nuyi arginu beeksiisadha. Beeksisi kunis poostaa Ithiyoopiyaa jedhaamun kan beekamudha. Karaa salphaadhaan akkaataa meeshaa walitti itti ergan argisiisa.

Suuraa kanarratti wanti nuni arginuu gosaa nyaataati. Gosi nyaataa kunis gosa nyaataa aadaatii yeroo ayyaanni garagaraa jiruu, yeroo cidhaa nyaatamaa, gosti nyaata kanaa maal jedhamuun beekkama?

Suuraa kanarratti waanii nu arginuu wantoota nu miidhagina keenna ittiin eeggannu keessaa tokko kan ta'e dha. innis ka nu fayyadu gogaan keenya akka hin miidhamne akka hin oggogne akka hin baqaqne godhuudhaan nu gargaara. Gogaan keenya yoo goge miidhaan inni nurraan gahu maali?

Suuraa kana irratti waani nu arginu, uummatoonni iddoo tokkotti walitti qabamuudhaan walgahii yeroo isaan taasisanidha. Walgahii kanarratti immoo namootni baayyeen harka isaanii kaasuudhaan yaada isaanii dhiheeffachuuf yeroo tattaafatan mul'ata, barbaachisummaan walgahii maalidha?

Suuraa kana irratti waan nuuy arginuu, iddoo gurgurta Kuduraafi Muduraattii. Iddoo kanattii: Jinjibillii, Qullubii Addiin, Mixmixii, Gommannii, Raafuun waantotti adda addaa iddoo kanatti in argamu. Faayiidaawwaan Kuduraaf Muduraa Jireenya ilma namaaf maalidha?